Abongikazi labodokotela basebenzisa amajekiseni ngendlela ezitshiyeneyo emzimbeni yethu. Bangasebenzisa ijekiseni ukudonsa igazi ukuze liyehlolwa kumbe basebenzise ijekiseni ukufaka umuthi emzimbeni ukuze ibulale umkhuhlane loba ukuhlaba ijekiseni ukuze ithundubeze umzimba ukuze umuntu angezwa buhlungu lapho ehlinzwa.

Imikhuhlane imemetheka ngezindlela ezinengi ezitshiyeneyo, ingamemetheka ngokunatha amanzi angcolileyo, ingamemetheka ngomoya, ingamemetheka ngokubamba ingcekeza ingamemetheka njalo ngokudla ukudla okulengcekeza.

Kuqakathekile ukuthi abongikazi nxa bezahlola isigulane loba ukusihlaba amajekiseni bagqoke impahla ezivikelayo ukuthi bangahambi umkhuhlane ezigoqela amagilovisi.

Ukuhlolwa umkhuhlane weCovid kubuhlungu kakhulu. Eyinye yezindlela yakhona kufakwa ugojwana olulotshinda emakhaleni kugoqozwe phakathi kwamakhala beseluthathwa ugojwana loluyana luyefakwa emtshineni kuhlolwe ukuthi umuntu ulayo yini iCovid.

Umuntu nxa engavelelwa yingozi aqamuke isandla loba unyawo uyagijinyiselwa esibhedlela eyefakwa emtshineni wokuhlola amathambo. Umtshina lo uzavenza ukuthi yiwaphi amathambo aqamukileyo. Impumela yakhona ithunyelwa kumakhala ekhukhwini, udokotela abe seyichasisa limpumela eyichasisela isigulane.

Ngomnyaka icovid 19 sisidla ubhedu kwaba ngumthetho elizweni leZimbabwe ukuthi wonke umuntu ahlolwe njalo ahlatshwe amajekiseni avikela lo umkhuhlane wonke umuntu wakhuthazwa ukuthi ahlatshwe ngaphandle kwabantwana abangaphansi kweminyaka elitshumi lambili.

Kuqakathekile ukuthi nxa kulemikhankaso yokuhlola mahala imikhuhlane eminengi etshiyeneyo, abantu bahambe ngobunengi bayehlolwa, bazazi ukuthi bami njani kwezempilakahle.

Ngesikhathi icovid ihlasele umhlaba wonke, esibhedlela seMpilo kwakunzima kakhulu. Wonke umuntu owayengena eMpilo kwakufanele aqale ahlolwe ukuthi kalayo yini icovid engakancediswa phakathi esibhedlela.

Umuntu olimele engozini yemota waqamuka unyawo engasenelisi ukuhamba ulakho ukuncediswa ngudokotela, uyahlinzwa afakwe insimbi ,izamncedisa ukuthi enelise ukuhamba futhi.

Abezempilakahle bayaqhubeka begcizelela ukuqakatheka kokugeza izandla ekuvikeleni imkhuhlane bayakhuthaza ukuthi abantu baqhubeke begeza izandla ngendlela ehlanzekileyo lamanzi ahlanzekileyo lesepa ukuze izibungu ezibangela umkhuhlane zife

Ngesikhathi iCovid ihlukumeza umhlaba wonke, umuntu munye ngamunye kwakumele ahlabe amajekiseni amathathu owokuvikelela umkhuhlane lo.

Kubaluleke ukuthi wonke umntwana elizweni le Zimbabwe ingaphansi kweminyaka emihlanu ayethontiselwa umuthi wepolio ngesikhathi esifaneleyo lokhu kuzavikela umntwana abe yisigoga ngenxa yomkhuhlane lo.

Abezempilakahle bayaqhubeka behlomisa uzulu ngemikhuhlane etshiyeneyo enjengomkhuhlane wetshukela. Lokhu kuyabaphathisa kakhulu abantu ukuthi bakwazi ukuthi bangazivikela njani emkhuhlaneni lo lokuthi bangaphila lawo njani.

Kuqakathekile ukuthi wonke umntwana nxa ezalwa ahlatshwe ijekiseni okuthiwa yi-BCG evikela ufuba. Ngemva kwalokho usezahlatshiswa amanye wonke amajekiseni ngokulandelana kwawo ngezikhathi zawo ezifaneleyo.

Ukugeza izandla kuyindlela eqakathekileyo kakhulu yokuvikela umuntu ekutholeni imikhuhlane etshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi sigeze izandla singakadli, sigeze izandla sesidlile, sigeze izandla sesiqeda ukusebenzisa indlu encane.

Amanzi yimpilo, kuqakathekile ukuthi uzulu wonke azuze amanzi ahlambulukileyo ukuze avikeleke emkhuhlaneni engaqhamuka yiloba nini.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bafundiswe kabanzi ngezingozi zokudlalela emanzini. Ukudlalela emanzini angcolileyo sokungenza bathole umkhuhlane webilharzia. Ukudlalela emanzini njalo sokungenza bagalule kumbe bahlaselwe yizinyamazana ezinjengengwenya bafe.

Amanzi aligugu kakhulu emuntwini wonke umhlaba wonke. Ngakho ke ugaja lukahulumende olukhangelae ngezamanzi, kumele lubone ukuthi wonke umuntu eZimbabwe uyathola amanzi ahlanzekileyo lapho ahlala khona.

Imisebenzi yabodokotela umhlaba wonke jikelele yokulondoloza impilo iyabonakala njalo iyathakazelelwa. Ngakhoke odokotela siyababonga ngokunikela impilo zabo kwezempilakahle kazulu wonke.

Kuyajabulisa kakhulu ukunanzelela ukuthi amazwe amanengi kuzwekazi lethu le eAfrica asenanzelele indima eqakathekileyo edlalwa ngomama, yikho nje omama sebephiwa izikhundla eziqakathekileyo kungaja ezitshiyeneyo zika hulumende.

Abezempilakahle bavakatshele esinye isikolo baxoxa labafundi abancane ngokuzingcina behlanzekile abafundi labo benze izinkodlo bahlabela lezingoma ezikhuthaza ukulodoloza kuhle amazinyo lemizimba yabo jikelele

Siyababonga odokotela labongikazi abasebenza gadalaala ikakhulu ezibhedlela zabantwana abancane. Abazali labodokotela bangasebenza bebambisana kuyancedisa ukuthi umntwana loba egula kakhulu alulame masinyane.

Kulilungelo lomtwana wonke omncane ukuthi asiwe eklinika ayehlolwa ukuthi ukhula kuhle na , ahlatshwe wonke amajekiseni amvikelayo emkhuhlaneni yabantwana nxa engakhuli kuhle abongikazi bayaxwayisa umzali

Kuqakathekile ukuthi abantwana bathole amanzi ezikolo lasemakhaya lula. Lokhu kuzancedisa ukuvikela kakhulu imikhuhlane eminengi engaqhamuka ngenxa yokuswelakala kwamanzi.

Amanzi aqakathekile kakhulu empilweni yomuntu wonke ngalokho kuqakathekile ukuthi asetshenziswe kuhle ngonanzelelo ngoba nxa engaswelakala kungadala ukuthi kube lemikhuhlane eminengi.

Kulendawo ezinengi kwelakithi lapho izakhamizi ezisebenzisa impompi inye zizinengi. Kuyakhuthazwa ukuthi amanzi alondolozwe onathayo asebenzise inkomitsho loba isigubhu.

Abantu abalesifo senhliziyo kuqakathekile ukuthi bavakatshele emaklinika kumbe ezibhedlela njalonje. Ukuze bahlolwe ukuthi inhliziyo zabo zitshaya kuhle, lokuthi igazi ligijima kuhle emzimbeni yabo. Lokhu kubalulekile ukuze kulondolozwe impilo zabo.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bafundiswe ngempilakahle yengqondo kugoqela lezinto ezingabangela ukuthi ingqondo zomuntu zilahleke. Lokhu kuyadingeka kakhulu kulezi insuku lapho abantu abanengi ikakhulu intsha esilahlekelwe zingqondo ngenxa yokudla izidakamizwa.

Kuhle ukubona abasakhulayo behamba phambili bephatheka ezinhlelweni zempilakahle yengqondo, lokhu kusipha ithemba lokuthi silabo abakhokheli bethu bakusasa.

Ukuhlanganiswa kwabantu abalohlupho lunye njengokuphila lengculaza kuyabaphathisa, kubancedise ukuthi babonisane bancedisane baxoxisane ngokuthi bangenza njani ukuthi impilo zabo zibengcono.

Imizamo yabezempilakahle eyokwadisa ulwazi ngomkhuhlane okulahlekelwa zingqondo uqhubekela phambili . Kumkhankaso odlulileyo kukhona umama ophiwe ithuba lokuthi athi fahlafahla ngohambo lwakhe lalo umkhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi nxa umuntu ezizwa umoya wakhe uphansi kakhulu Eseze ecabanga ukuzibulala, loba ukuzilimaza. Ngenxa yezehlakalo zempilo. Asondele kwabazempilakahle Ikakhulu labo, ababona ngomumo wengqondo. Baxoxisane laye. Bamncedise.

Kulezinsuku banengi abantu abehluhlwa yimpilo, abazithola sebezibulele kumbe sebefuna ukuzibulala ngenxa yenhlupho zempilo, ngalokho kuqakathekile ukuthi kubelamathuba okuxoxa labomama labobaba ngezehlakalo zempilo lokuthi bengazincedisa njani besiya phambili.

Kulezi insuku impilo inzima kakhulu uthola abanye sebekhuluma bodwa abanye sebehanjelwa zingqondo abanye sebefisa lokuzibulala. Bakhona abantu abaqeqetshele ukuxoxisana labantu ngezinto ezinjalo babancedise ukwamukela ngcono izimo abaphila phakathi kwazo.

Umkhankaso wokuvikela ukumemetheka kwe corona uqhubelela phambili abezempilakahle banxusa abantu bonke ukungena kumncintiswano omayelana ngokwenqabela lumkhuhlane

Kulezi insuku banengi kakhulu abasakhulayo asebetshiywa zigqondo ngenxa yezizatho ezinengi ezitshiyeneyo. Abazali bayaxwayiswa ukubasa endaweni ezinjenge Ngutsheni ukuze bathole usizo belapheke

Ngemva komkhankaso omkhulu mayelana lodlame emakhaya phakathi kwabesilisa labesifazana abathetheneyo, kwabonakala kukuhle ukuthi bonke abaphatheka kuloluhlelo, bathathe umfanekiso bendawonye.

Kule ngwadlwana ezinengi kakhulu ezibhaliweyo mayelana ngempilakahle yengqondo, kuhle ukuthi nxa sizithola sizibale sihlale sisazi ukuthi izihlobo zethu ezigula lumkhuhlane singazincedisa njani.

Ngesikhathi icorona vayirasi isidla ubhedu umhlaba wonke, wonke umuntu kwakumele avale umlomo lamakhala. Lokhu kwakusenzelwa ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki.

Amaklinika zindawo lapho abantu bonke abagulayo abaphephela khona, ngalokho ke kukhangelelwe ukuthi abongikazi batshengise uthando lesineke kulabo abagulayo hatshi ukubahlukumeza.

Kuyabongeka ukubona esibhedlela kulendawo zokuthi abantu bahlale, njalo balutshwane abantu lapha, okutshengisa ukuthi abongikazi bawenzile kuhle umsebenzi wabo masinyane izigulane zabuyela emakhaya sezithole ukuncediswa.

Izibhedlela zakithi njengezindawo ezihlala izigulane kumele zihlale zihlanzekile kakhulu, hatshi ukuthi kuzwakale sekunuka umthambiso loba izingubo sezinuka umthambiso, ngakho ke abasebenza ukuhlanza isibhedlela bayakhuthazwa kakhulu ukuthi bewenze kuhle umsebenzi wabo.

Zinengi indlela abantu abancediswa ngazo nxa bethe bafika ezibhedlela lasemaklinikhi. Bayahlolwa ukuthi babulawa yini belatshwe, labantwana abancane bayelatshwa, kuyakhitshwa amazinyo, kuyahlolwa lokubelethiswa kwabomama abazithweleyo njalo kuyafundiswa ngezindlela zokuqoqa izimuli.

Izibhedlela lamaklinika ,zindawo ezihlelekileyo kakhulu .Kulamabhakane atshengisa ukuthi izindawo ezithize zingaphi ukwenzela ukuthi izigulane zingalahleki ziqede isikhathi zidinga indawo zona zigula.

Umuntu obulawa ngamazinyo uyakhuthazwa ukuthi abone udokotela wamazinyo onguye ongamncedisa ngcono. Kwesinye iskhathi izinyo elibuhlungu alidingi kukhitshwa kodwa lidinga ukuhlanzwa kususwe inhlamvana eseziqalisa ukubola.

Izibhedlela lama kilinika zindawo okumele zihlale zihlanzekile kakhulu. Zingaba lengcekeza imikhuhlane iyamemetheka ngamandla abantu bagule kakhulu.

Ezibhedlela kulemitshina eminengi esetsenziswa ngodokotela ukwelapha izigulane olamazinyo abuhlungu loba axegayo uyafakwa emtshineni wokuhlola utsengise okwenza amazinyo axege udokotela abesebona okufanele akwenze ukuze elaphe isigulane .

Izibhedlela zilendawo ezihlelekileyo. Kulendawo lapho okwenzelwa khona izinto ezithile. Kulendawo lapho okuhlolwa khona imthambiso, igazi amathe loba izinyamanyana ezisikwa ebantwini ukuthi kuhlolwe ukuthi babulawa yiphi imikhuhlane.

Ugatsha lwezempilakahle luyathakazelela kakhulu izisebenzi zalo ,ezisebenza gadalala langokuzinikela .Lokhu lukwenza ngokuzipha imivuzo ekucineni kweminyaka yonke.

Izibhedlela lamakiliniki kumele kwakhiwe kubeseduze labantu abahlala khona ikakhulu emaphandleni. Lokhu kuzancedisa ukuthi abantu bangahambi umango omude bedinga usizo. Kwesinye isikhathi abanye baze bafike emangweni.

Phakathi kwesibhedlela esikhulu ,kwande ukuthi kubelecele elilesibhedlela sabantwana abancani. Kulapho abalaliswa khona, belatshwe khona ngodokothela abaqeqetshele ukwelapha abantwana abancani.

Amakilinika eZimbabwe avula ekuseni ngehola lesitshiyagalombili. Ukuze bancedise uzulu ogulayo, basebenze baze bayevala ngehola lesine ngemva kwemini enkulu.

Izibhedlela zethu zase Zimbabwe ziyamukela zonke izizalwane zethu zase Zimbabwe abaphilileyo labagogekileyo bonke bayaluthola uncedo ezibhedlela lasemakilinika akithi.

Izibhedlela zindawo eziqakathekileyo kakhulu ngabo zisiza ozithweleyo, oqamukileyo, ogwaziweyo, okhwehlelayo, osebangwa lezibi, obulawa lizinyo lokunye nje okutshiyeneyo

Abasebenza ezitolo ezithengisa imithi, kufanele babe lolwazi olubanzi ngemithi abayithengisayo ukwenzela ukuthi benelise ukuchasisela abantu okuqondileyo nxa bebuza ukuthi imithi ethize isetshenziswa njani.

Abasakhulayo abafundela ukuba ngodokotela kufanele babekwazi ukuthi ijogwe abalithwalayo lidinga ukubekezela, uthando, ukuzimisela lokusebenza gadalala.

Bakhona abezempilakahle abasebenza khona ukupheka imithi lamaphilisi. Laba kumele babengabantu abaqeqeshileyo sibili, ukuze abantu bengaphiwa itshefu bafe baphele du.

Uzulu uyazwiswa ukuthi umkhankaso wokuvikela umkhuhlane weyellow fever uqhubekela phambili, lokhu kwenzelwa ukuthi wonke umuntu athole ithuba lokuhlatshwa avikelwe.

i COVID ngumkhuhlane owesatshwa kakhulu umhlaba wonke jikelele umuntu wonke kusukela kuminyaka elitshumu lambili kusiyaphezulu kumele bahlatshwe ijekiseni evikela lu mkhuhlane

Omama bonke abalabantwana abancane bayakhuthazwa ukuthi bahambise abantwana emakilinika belandela uhlelo olubhalwe emakhadini abantwana okuzwala. Bayehlatshwa ama ijekiseni ukuze behlale bevikelekile emkhuhlaneni ehlasela abantwana.

Ungavakatshela ikilinika ye SANGWA uyathola usizo olugoqela ukwelatshwa kwabantwana labadala, ukuhlolwa kwabomama abazithweleyo, ukuhlolwa kwamazinyo abuhlungu, ukuqoqwa kwezimuli loba ukulaliswa nxa ugula kakhulu.

Abasenza kugaja lwezempilakahle olukhangela ngama smbulensi bafike baxoxa lo Zulu lapho abebe nxuswe khona emcintiswaneni wokugijima enkundleni ye white city baxoxe ngamafitshame ngomsebenzi abawenzayo bapha abantu inomboli abangabathinta kuzo nxa bedinga usizo

Nsuku zonke odokotela bayabhoda ezibhedlela behlola izigulane ezilalisiweyo bayabhala imithi lamaphilisi afunekayo lokunye njalo okudingakalayo ukuthi izigulane lezi zilulame

Ezibhedlela kulezindawo lapha okufikela khona abantu abagula kakhulu loba abalimele kakhulu abadinga ukubonwa ngudokotela ngokuphuthuma lokhu kusiza ukuthi imiphefumulo yabantu ingalahleki mahlayana

Ezibhedlela abantu bathola usizo olutshiyeneyo. Bayahlolwa baziswe ukuthi babulawa yini. Bayaphiwa amaphilisi lamajekiseni okwelapha njalo bayafundiswa ukuthi imikhuhlane bayivikele njani.

Emakilinika omama bayathola amaphilisi lamajekiseni abancedisa ekuqoqeni izimuli. Bayathola njalo ulwazi olubanzi kakhulu ngokusebenzisa lezizinto.

Ezibhedlela lasemakliniki akuleli, kulezindawo ezilungisiweyo, lapho okuhlala khona abantu besalindele ukuthi bancediswe ngabongikazi lamadokotela.

Kuqakathekile ukuthi kwelakithi kufakwe umthetho wokuthi imithi yezibhedlela ithengiselwe abantu abaleminyaka elitshumi lasitshiyagalombili kusiya phezulu kuphela. Lokhu kungenxa yokuthi abancane kwesinye isikhathi sebethenga imithi le babeyidla njengezidakamizwa.

Zinengi izibhedlela ezisetshenziswa njengendawo zokufundisa abatsha abafundela ukuba ngodokotela. Kwelakithi eZimbabwe lezi zibhedlela zigoqela impilo le parirenyathwa.

Umuntu wezempilakahle osebenza ukupha amaphilisi loba imithi kumele abelolwazi ngawo amaphilisi lemithi le, okubhalwe ngu dokotela. Lokhu kuzavikela ukuthi izigulane zingaphiwa imithi engasiyo zigule ngamandla loba zife.

Abasakhulayo abafundela ukuba ngodokotela bayachasiselwa ngodokotela abaqeqetshileyo batshengiswe ukuthi izigulane zelatshwa njani bayaphiwa labo ithuba lokuthi belaphe izigulani belandela imfundiso abayiphiweyo.

Kuqakathekile ukuthi abongikazi babekezelele abagulayo, babelothando, lesiphatho esihle, lokhu kupha izigulane ithemba lokuthi mpela bazasila.

Abezempilakahle bayaqhubeka behlomisa umphakathi ngemithi ejonge ukwelapha kodwa esisetshenziswa njengezidakamizwa. Bayaphambili beveza ingozi zokwenza lokhu ezigoqela ukutshiywa zingqondo lokuba lodlakela.

Oginya amaphilisi ngenxa yokugula kufanele alandele imilayezo kadokotela ngendlela eqondileyo ukuze amaphilisi lawo enze umsebenzi wawo ofaneleyo asilise lo umuntu ogulayo.

Kuqakathekile ukuthi umuntu lomuntu azazi ukuthi umingaphi mayelana legcikwane le HIV lengculaza, ngalokhuke umuntu kumele ayehlolwa igazi lakhe ukuthi alilawona lo umkhuhlane yini emvakwalokho umuntu kumele aziphathe kuhle ukwenzelukuthi engawutholi lumkhuhlane.

Umuntu ozwa ubuhlungu enyaweni kodwa engelasilonda esibonakalayo kuqakathekile ukuthi aye esibhedlela ayengeniswa emitshineni yamadokotela kubonakale ukuthi uhlupho lungaphi ukuze elapheke.

Kulobaba ofike esibhedlela egula kakhulu. Walaliswa. Uthe ehlolwa, watholakala ukuthi ulomkhuhlane wamatshe ezinsweni zakhe. Udokotela umchasisele ukuthi kumele kwenziweni ukuthi ancediseke.

Umuntu angabona ephuma amaqhubuqhubu amancane ezihlathini angathi futhi kulokuvuvuka kumele aphange ayehlolwa esibhedlela. Lokhu kubalulekile ngoba kungenzeka amaqhubuqhubu lawa ayisibonakaliso somunye umkhuhlane onzima aselawo.

Nxa kuhlinzwa isigulane esibhedlela, odokotela basebenza beliqembu bencedisana, bebonisana. Omunye uyalalisa isigulane, omunye asihlinze, omunye athunge, omunye asibhaditshe. Lokhu kwenza umsebenzi wabo ubelula kakhulu.

Zikhona inhlelo ezibekwe lugatsha lwezempilakahle ezijonge ukuncedisa bonke abesifazana ekulweni lemvukuzane yesibeletho. Ezibhedlela lemakilinika omama bonke bayanxuswa ukuthi bayehlolwa ngaphandle kwembadalo.

Nxa umuntu ebulawa ngamadolo evuvuka, angehlisa ukuvuvuka kwamadolo lokho ngokuthoba ngamanzi aqandayo alilitshe okwemizuzu elitshumi. Lokhu kuyehlisa ukuvuvuka idolo libengcono.

Nxa kulemikhankaso enjenge ye covid 19 abezempilakahle bayaphuma bengama qembu belubhekise endaweni ezitshiyeneyo lapha bafike behlole bonke abazinikelayo, bonke abahlolwayo bayabhala amabizo abo egwalweni.

Nxa umuntu egula umzimba uluma ngenxa yamaqhubu ayabe ephume athi fe umzimba wonke uyahamba kudokotela ayebhalelwa amaphilisi okuginya loba umuthi wokugcoba ukuze amaqhubu la atshe aphele.

Umuntu ogulayo nxa efika esibhedlela uqala ahlolwe iBP, lokuthi utshisa kangnani. Nxa iBP, ikhwelile, kuyadingakala uukuthi alaliswe ukuze ancediswe ngodokotela ukuthi yehle. IBP iyingozi ngoba iyabulala.

Umuntu angawa aqamuke unyawo ledolo lalo liba buhlungu kakhulu ecine engesenelisi ukuhamba kucina kudingakala udokotela oyelula amathambo ukuthi amncedise idolo ligobe kuhle lisebenze kuhle

Umuntu angawa athwalelwe esibhedlela uyenziwa imihloliso eminengi etshiyeneyo kudingwa imbangela yokuwa kwakhe. Angafakwa emtshineni ahlolwe ukuthi itshukela lakhe limi njani, ahlolwe lokuthi inhliziyo yakhe itshaya kuhle na.

Ngemva kokuhlolwa kwesigulani. Kuqakathekile ukuthi udokotela ahlale phansi lesigulane asichasisele impumela yemihloliso. Lokhu kungaphathisa ukuthi isigulane sizwisise gcono ngohlupho lwaso singethuki.

Isigulane nxa sisiya esibhedlela kumele sizimisele ukwelatshwa ngokuhlatshwa ijekiseni. Ijekiseni isebenza masinyane ngoba ihle iqonde egazini iyebulala izibungu ezibangela umkhuhlane.

Nxa usiya hlolwa umkhuhlane esibhedlela abezempilakahle bayaqala baxoxisane lawe bekulungiselele ukuthi wamukele iloba yisiphi isimo ozazifica ukiso ikakhulu nxa usiya hlolwa umkhuhlane wengculaza.

Nxa kuhlinzwa isigulane esibhedlela, kusetshenzwa ngobungcwethi obukhulu kakhulu ukuze kungabi lamaphutha angabangela ukuthi umuntu afe. Bayancedisana odokotela labongikazi ekwenzeni lumsebenzi.

Kulomkhuhlane wamathambo osuthwalise nzima abantu abadala. Umkhuhlane lo ubangela ukudleka kwamathambo lapho ahlangana khona lokhu kwenza kube nzima ukuthi abantu laba basebenze.

Nxa ungabona usuphuma amaqhubuqhubu ongawazwisisiyo emzimbeni wakho kumele uphangise uyedinga uncedo esibhedlela ukuze welatshwe , odokotela bangathatha igazi lakho balicubungule ukuze babone ukuthi amaqhubu la abangelwa yini

Ezibhedlela kulemtshina eyenza imisebenzi emihle kakhulu. Njengemtshina elakho ukukhangela umuntu nxa elimele ibone ukuthi uqamuke ngaphi amathambo.

Siyabathakazelela bonke abasebenza ezibhedlela ukuhlola amagazi, imithambiso, izikhwehlela, ingcekeza zabantu, lokunye okunengi ukuze kutholakale isisusa somkhuhlane umuntu athole ukwelatshwa.

Imithi esetshenziswa ukwelapha abantu iza itshiyene. Eyinye ingamanzi iyanathwa nje, eyinye ibayimpuphu ehlanganiswa lamanzi ibisinathwa. Nxa isetshenziswe kuhle imithi le, iyelapha imikhuhlane ngendlela efaneleyo.

Ezibhedlela lemakilinika balamagabha abo lapha abajikela khona amajekiseni asebenzileyo, loba utshinda olusebenzileyo. Lokhu kwenza isibhedlela sigcinakale sihlanzekile njalo imikhuhlane ingamemetheki.

Kuqakathekile ukuthi abongikazi bananzelele ukuthi amajekiseni abawasebenzisayo ngamatsha, angakaze asebenze komunye umuntu, lokho kungavikela kakhulu ukumemetheka kwemikhuhlane.

Odokotela benza umsebenzi oncomekayo kakhulu. Bayazinikela ukuthi yiloba yisiphi isikhathi bangabizwa esibhedlela bagijime bayencedisa izigulane ngokuhlolisisa ukuthi kungabe kuyini okubahluphayo ukuze benelise ukuthi babelaphe.

Kulemithi eminengi etshiyeneyo esetshenziswa ezibhedlela ukuhlanza amajekiseni lokunye okuhlabayo loba okusikayo ukuze imikhuhlane ingamemetheki phakathi kwezigulane.

Imitshina yokuhlola imikhuhlane ezibhedlela isiminengi njalo isiphucukile. Kulemitshina esetshenziswa ngodokotela bamathambo nxa bezahlinza isigulane. Ukuyatshengisa ukuthi amathambo aqamuke njani lanxa isigulane sesihlinziwe uyatshengisa ukuthi amathambo ayahlangana na.

Izigulane zingahlolwa abezempilakahle bayabhalela udokotela impumela yemihloliso beveza abakutholileyo egazini esikhwehleleni loba emthambisweni wezigulane lokhu kuzenza udokotela akwazi umuthi afanele awunike isigulani

Umuntu ogulayo ulakho ukuhlolwa ngudokotela ngokufakwa emtshineni okuveza sobala ukuthi ngaphakathi kwakhe kuhamba njani, mhlawumbe nxa umuntu ebulawa yisibeletho, udokotela uyamfaka emtshineni abone ukuthi isibeletho sakhe silani.

Uthe ewile umfana waqamuka unyawo wasiwa esibhedlela wafakwa emtshineni otshengisa isimo samathambo udokotela watshengisa abongikazi asebenza labo impumela echasisa ukuthi amathambo aqamukileyo yiwaphi.

Emadolobheni lasezibhedlela, kulezindawo lapho okuhanjiswa khona umthambiso ,igazi, kumbe izkhwehlela zabantu zabagulayo. Zihanjiswa khonale ukuze ziye hlolwa ukuthi zilawuphi umkhuhlane.

Odokotela labongikazi basebenzisa imitshina eminengi etshiyeneyo ekwelapheni abantu. Eminye yemitshina le isetshenziswa ukuhlola ukuthi umuntu ubulawa yini.

Ezibhedlela imithi kumele ihlale ilondoloziwe, ikhiyelwe emakhabothini. Lokhu kuyindlela yokuthi ingantshontshwa njalo ingafinyelelwa ngabantu abangelalwazi lokusebenzisa kuhle, okungacina kudale ukulahleka kwempilo mahlayana.

Kulabo abasebenza ukubamba imithi etshiyeneyo ezibhedlela kuqakathekile ukuthi bakwenze lokhu ngonanzelelo olukhulu. Nxa umuntu engaphandlwa ngumuthi kukhona omunye umuthi wokugeza amehlo ongamncedisa ukuhlanza amehlo akhe.

Esibhedlela kulendawo lapho okubelethela khona omama. Indawo le iba lokungcola thize ngenxa yegazi linengi elivela kubomama. Ngalokho ke, kulemithi ethize engasetshenziswa ukuwatsha ingubo zesbhedlela, ukuze igazi lisuke liphele lonke.

Icovid isitshaye kwazwela kwelakithi, izibhedlela sezigcwele. Abantu sebeze beswela lemibheda abanye sebesendlalelwa phansi ngenxa yokugcwala kwabantu abagulayo.

Impilakahle lilungelo lomntwana wonke elizweni leZimbabwe. Ngalokho omama bonke bayakhuthazwa ukuthi bahambise abantwana emakilinika bayethontiselwa umuthi obavikela emkhuhlaneni wobuphofu.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi omama abalabantwana abancane, abaleminyaka emihlanu kusiya phansi, babahambise emakilinika loba ezibhedlela ngesikhathi esifaneleyo. Bayehlaba amajekiseni okuvikela imikhuhlane yabantwana. Lokhu kuzabaphathisa abantwana ukuthi bakhule kuhle.

Umntwana omncane nxa engezwa kuhle kuqakathekile ukuthi umzali wakhe ahle amgijimisele esibhedlela ngokuphangisa. Bakhona odokotela abaqeqetshele ukwelapha abantwana abancane. Balezindlela zabo zokudlala labo abantwana lanxa emelapha ngapha uyabe edlala laye emhlekisa.

Abazempilakahle bayafundisa omama abazithweleyo, bayabakhuthaza ukuthi badle kuhle ukudla okulungele umzimba. Njalo bangenzi izinto ezingalimaza umntwana ezinjengokubhema lokunatha utshwala.

Omama asebebelethile esibhedlela bayafakelwa amambule embhedeni yabo. Lokhu kuyabavikela lensane zabo ukuthi bangalunywa yiminyane besebebanjwa ngumkhuhlane woqhuqho. Lumkhuhlane uyingozi ngoba uyabulala.

Omama bonke abalabantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu bayaxwayiswa ukuthi baphuthume baye emaklinikhi lezibhedlela bayehlabisa abantwana ijekiseni yendingindi. Kulohlelo lukahulumende olwensuku ezimbili oludinga ukuthi wonke umntwana ahlatshwe ukuze indingindi ivikelwe.

Kulezi insuku ezibhedlela sekulemitshina eminengi kakhulu etshiyeneyo eveza ukuba izitho zomzimba zingabe zisebenza kuhle na. Kulemtshina ekutshelayo ukuthi itshukela lehlile kumbe likhwelile kube leminye njalo ekutshelayo ukuthi inhliziyo yakho itshaya ngendlela eqondileyo na.

Izibhedlela zakithi eZimbabwe ziyayidinga imitshina yonke eqakathekileyo esetshenziswa ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo. Lokhu kungenza ukuthi abantu bangachithi izimali besiya kwamanye amazwe besiyadinga imtshina engekhoyo kwelakithi.

Odokotela abasebenza ukuhlinza abantu kufanele bananzelelisise ukuthi lapho sebeqedile abathungeli phakathi izinto ezinjengezigelo.

Kulezinsuku kulemitshina esikhona ezibhedlela, encedisa abantu ababulawa yimikhuhlane engelaphekiyo njenge mvukuzane. Imitshina le iyancedisa ukutshisa imikhuhlane le emzimbeni ukuze umuntu abengcono.

Minengi imitshina esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela, ebancedisa ukuhlaziya ngcono imikhuhlane etshiyeneyo ehlasela abantu. Lokhu kuyancedisa ukuthi bathole indlela ezilula zokwelapha imikhuhlale le.

Esibhedlela isigulane nxa sihlolwa siyalala loba sihlale embhedeni besekuvalwa ngezinsimbi ezilamalembu angathi ngamakhetheni. Lokhu kwenzelwa ukuthi isigulane sikhululeke. Labanye abantu bangaboni okwenzakalayo.

Ezibhedlela kulokuzinqodlana okusetshenziswa ngabongikazi ukuthwala imithi nxa kuyiskhathi sokupha izigulane ezilalisiweyo imithi. Lokhu kwenza umsebenzi wabo ubelula kakhulu.

Kulomntwana wesikolo sethu owatshaywa yimota waqamuka unyawo. Sisiyambona wayelaliswe embedeni owawulensimbi ezazivuma ukuthi unyawo lwakhe lulengiswe. Kwakulezibambo njalo ezimncedisa ukuthi abambelele kizo nxa ezama ukuvuka ahlale.

Odokotela abahlinza uzigulane. Basebenzisa imitshina eminengi etshiyeneyo. Kulensinjana abazisebenzisayo ezinjengamacamera, Ezibancedisa ukuthi babone ngaphakathi, izitho zomzimba kanye lemisipha yegazi.

Nxa umuntu egula kucatshangelwa ukuthi uhlupho lusemaphatsheni kulomtshina ongasetshenziswa ukuthi ahlolwe. umtshina lo ungeniswa ngamakhala wehle uyetshengisa isimo samaphaphu. Udokotela azi ngempela uhlupho oluyilo isigulane selatshwe.

Odokotela abelula amathambo balemtshina abazisebenzisayo ebancedisa ukutbelaphe kuhle izigulane ezihlutshwa yimikhuhlani yamathambo balemtshina ebancedisa ukubona izindlela zokwelapha imikhuhlane yamathambo

Kulezinsuku izibhedlela sebephucukile kakhulu. Odokotela sebelemitshina eminengi abayisebenzisayo ekwalapheni abantu. Umuntu obuya esibhedlela ebulawa yinhliziyo ulomtshina osetshenziswayo ukuhlola ukuthi inhliziyo yakhe itshaya kuhle na.

Udokotela wamazinyo ulemitshina eminengi ayisebenzisayo ekwenzeni umsebenzi wakhe. Nxa ekhipha izinyo elikhathazayo kulensimbi ayisebenzisayo ukudonsa ngayo leli zinyo ikakhulu amazinyo omhlathi.

Umuntu wonke ogulayo nxa efika esibhedlela loba eklinika. Into yakuqala yikuthi afakwe utshina otshengisa ukuthi umzimba wakhe utshisa okunganani loba uqanda okunganani lokhu kuyancedisa ukutshengisa ukuthi ugula okunganani.

Odokotela nxa benhlinza isigulane, kumele bagqoke ingwane le, evala inwele. Ukuze zingakhithiki, zingcolise indawo le, abasebenzela kuyo. Loba zicine sezithungelwa emzimbeni womuntu. Konakale ngaphakathi.

Ezibhedlela kulemitshina esetshenziswa ngodokotela ukuhlola labo ababulawa zindlebe lemiphimbo olendlebe ebuhlungu loba elolutho phakathi uyafakwa emutshineni lo ukhuphe ingcekeza evale indlebe

Umuntu owele engozini yemota walimala umgogodla esesehluleka ukuhamba ulakho ukuncediswa ngabo Dokotela ukutshova umtshina lo angathi libhayisikili .Lokhu kuyamncedisa kancane kancane ukuthi azuze amandla .Afunde njalo ukuhamba.

Nxa umuntu ewele wangena engozini kumbe wephuka imlenze kumbe inyawo nje kulombheda othize alalisea kuwo esibhedlela umbheda lo uyavumela ukuthi unyawo lomuntu ludonswe ukuze amathambo ayephukileyo abuyele endaweni yawo

Kuqakathekile kakhulu ukuthi sinakekele amazinyo ethu, siwaxubhe ngendlela efaneleyo singadli kakhulu ukudla okuwalimazayo. Nxa sesithe saswela amazinyo ethu mhlawumbe engozini, akhona amanye amazinyo esingawathenga, siwafake siwasebenzise.

Banengi abantu abagulayo behlutshwa yizifo zezitho zangaphakathi omunye wahlolwa watholakala egcwele amanzi emaphatshini lapha kwadingeka ukuthi amanzi amunywe ngumtshina ukuze abe ngcono.

Odokotela balezikhali lemitshina etshiyeneyo abayisebenzisayo nxa besenza imisebenzi yabo. Kulemihlobohlobo yemitshina lezigelo ezisetshenziswa ngodokotela ekuhlinzeni izigulane. Lezi zigelo lemitshina kufanele kulungiswe andubana umsebenzi wokuhlinza uqalise.

Umuntu angawa loba angene engozini yemota aqamuke unyawo engqagaleni angathenga isicathulo lesi asigqoke ukuze ithambo elephukileyo libambane kuhle liphole.

Indlu lapho okuhlinzelwa khona izigulane. Kulemitshina eminengi kakhulu encedisa odokotela ukuthi benze kuhle umsebenzi wabo. Lezibane zikhona ezincedisa odokotela ukuthi babone kuhle lapho besebenza.

Nxa umuntu egula kakhulu kwesinye isikhathi odokotela bayafaka umtshina, ovuma ukungena ngaphakathi uyetshengisa ukuthi ingaphakathi yakhe iminjani lokhu kwenza odokotela babone ukuthi ubulawa yini.

Kulentambo ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ngodokotela esibhedlela ukufaka izinto ezitshiyeneyo emizimbeni yezigulane. Okujwayelekileyo ligazi, imithi loba amanzi alokudla.

Impucuko esikhona ezibhedlela zakithi, iyathabisa kakhulu. Kulezinsuku sokulemitshina evumela omama abakhulelweyo ukuthi babone ukuthi, insane abazithweleyo ngeziyini, lokuthi zihlezi njani esiswini.

Kulemitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela, ojayeleke kakhulu ngumtshina abawugaxa entanyeni, abawusebenzisa ukuhlola ukuthi inhliziyo yomuntu itshaya kuhle na kumbe umuntu uphefumula kuhle yini.

Abasebenza ukuhlola amanzi atshiyeneyo aphuma emzimbeni ezibhedlela agoqela igazi lomthambiso, kumele begqoke izigqoko ezibavikelayo ekubanjweni yemikhuhlane njalo kumele basebenza ngobunono obukhulu ukuze imikhuhlane ingamemetheki.

Zikhona izincediso ezisetshenziswa ngabantu abagulayo abangenelisiyo ukuhamba. Okwejwayelikileyo yizigodo ezibanjwa ngezandla owehlulekayo abesezama ukuhamba ngazo.

Kulezi insuku izibhedlela zakithi seziphucukile sokulemitshina ethi nxa uhlolwa ngayo impumela iphume ithi bha, kumabonakude omncane lokhu kwenza isigulane sizwisise ngcono ngomkhuhlane osihlaseleyo.

Umsebenzi kadokotela wamazinyo ulula kakhulu ngowokugezisa amazinyo aselengcino kumbe ukukhupha amazinyo abolileyo kumbe aqamukileyo. Umsebenzi wakhe ubalula ngenxa yokuthi ulemtshina ayisebenzisayo.

Nxa usiyahlolwa esibhedlela ukuthi ungabe ulomkhuhlane wengculaza na, igazi lakho liyadonswa ngejekiseni lifakwe egabheni elincane elikhanyiselayo libe selihanjiswa liyengeniswa emtshineni, selibhaliwe ibizo lakho. Ngemva kwensuku, uzabizwa usiyatshelwa ukuthi umi ngaphi.

Odokotela labongikazi nxa besemsebenzini wabo bakhangelelwe ukuthi bagqoke izembatho zomsebenzi. Bavale amakhanda, amakhala, imilomo lezandla. Lokho kwenzelwa ukuthi imikhuhlane ingamemetheki

Odokotela bamazinyo balemitshina eminengi abayisebenzisayo emsebenzini wabo. Balomtshina oyinsimbi abakhipha ngawo amazinyo. Umtshina lo uyabamba izinyo ulidonse liphume

Imitshina etholakala ezibhedlela isetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo. Usane lungazalwa isikhathi saso singakafika luyafakwa emtshineni othize ukuze luncediseke luphile.

Nxa isigulane sizahlinzwa esibhedlela kulemtshina ehlola ukuthi inhliziyo yakhe itshaya kuhle na njalo ihlole futhi ukuthi igazi lakhe ligijima ngendlela eqondileyo na. Nxa konke kulungile kulodokotela ohlaba isigulane ijekiseni yokumlalisa, umsebenzi wokuhlinza ubusuqala ke.

Nxa umuntu ebulawa yisihudo, sejayele ukuthi unatha amanzi abilisiweyo aletshukela lesawudo. Kodwa uzulu uyaziswa ukuthi asekhona amaphilisi ayelapha isihudo.

Amaphilisi awokunceda abagulayo ayimihlobohlobo etshiyeneyo. Kulawekhanda, kulawezilonda, kulawabomama abazithweleyo, kulawokwengeza igazi, kulawalabo abaphila lengculaza, lokunye nje okunengi okutshiyeneyo.

Abantu jikelele bayakhuthazwa ukuthi badle ukudla okulungele umzimba, ikakhulu ukudla okwengeza igazi emzimbeni ukuze bangazitholi sebehlaselwa ngumkhuhlane ukuswela igazi elaneleyo emzimbeni yabo.

Nxa umuntu egula uyabhalelwa amaphilisi ngudokotela ayewathenga awanathe kodwa nxa amaphilisi owabhalelweyo ,owanathayo ekugulisa ngamandla ,kumbe ekuhlanzisa ,kumbe ekutshayisa ngekhanda loba ekwenzisa isiyezi kuqakathekile ukuthi ubuyele masinyane kudokotela ayekuncedisa.

Abezempilkahle abaqeqetshileyo lokhe besenza imizamo yokudinga imithi engavikela ikakhulu iHIV. Khathesi kulemithi okuthwa ngamaARVs asebenza ukuncedisa ukuthi umkhuhlane weHIV ingculaza ingamemetheki.

Imikhuhlane egulwa ngabantu iyelatshwa ngendlela ezitshiyeneyo. Omunye angaphiwa amaphilisi alulame, omunye udinga ukuthi ahlatshwe ijekiseni, omunye njalo uyadinga ukuthi ayehlinzwa ukuze asile emkhuhlaneni.

Kulendlela ezitshiyeneyo zokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Mhlawumbe nxa umuntu ethe waphunywa yimpunza kungenzakala ukuthi aphiwe amaphilisi okunatha kumbe ahlatshwe ijekiseni loba aphiwe umuthi wokugcoba ezilondeni ukuze ziphole.

Lonyaka amakhaza manengi ngoba amanzi manengi phansi, nxa usuthe wabanjwa ngumvimbano qonda ngokuphangisa esibhedlela uyebhalelwa umuthi oqondileyo usile masinyane.

Kulezi insuku impilo inzima kakhulu. Ngakho ke nxa izinto zingahambi kuhle, abanye abantu bayehluleka ukukwamukela kuhle. Kubagulise. Baze bafise ukuzibulala, akhona, amaphilisi abangawanatha. Bazizwe besibangcono.

ekuphileni kwethu sihlangana lezifo ezitshiyeneyo ungavuka uqumbelene kumbe uthi ungadla uzwe isilungulela loba uthi nxa uthambisa uzwe ubuhlungu kakhulu ngaphansi umuthi lo ungawunatha uyelapha izifo zonke lezi

Bakhona abantu abathi nxa izihlahla zihluma baqalise ukugula. Uthola abanye sebethimula okungapheliyo abanye behlaselwa yinkomo abanye balunyelwe emphinjeni. Ufive abanye amehlo esebomvu gebhu ehlengezela inyembezi. Akhona amaphilisi abangawanatha belapheke.

Ngesikhathi sebusika, kuyagodola kakhulu. Ngakho kwande ukuthi abantu babulawe yizifuba, bakhwehlele. Nxa umntwana ekhwehlela, kuqakathekile ukuyafika ezitolo ezithengisa imithi kuthengwe imithi efanele abantwana.

Nxa umuntu evuvukile loba esizwa isihlabo loba ubuhlungu emadolweni angafafaza umuthi lo ahlikihle ngamandla lokhu kuyancedisa ukuthi ubuhlungu behle.

Kunsuku ezinlutshwana ezidlulileyo kubelabantu abanengi abakhale ngezisu ezibuhlungu ngenxa yohlupho lwamanzi aswelakala ezimpompini okwamalanga. Nxa ephenduka abuya engahlambulukanga. Abantu bakhuthazwe ukuthi banathe umuthi lo ukuze basizakale.

Izibungwana ezibangela imikhuhlane ziyatholakala kuzindawana ezinengi emakhaya ethu. Nxa singafafaza umuthi lo phezu kwamatafula, amakhabothi, esambuzini loba lapho okudlalela khona abantwana, izibungwana lezi ziyafa.

Lanxa sikhule sisazi ukuthi imihlobo hlobo yemvukuzane ayelapheki. Asekhona amaphilisi ancedisa labo ababulawa yimvukuzane yegazi, amaphilisi enza amaqanda emvukuzane le angandi emzimbeni.

Nxa abantwana abancane begula abazali bayakhuthazwa ukuthi bangathandabuzi bahle baqonde kudokotela babhalelwe imithi engelapha imikhuhlane yabantwana enjengo kuqumbelana, insini esibuhlungu nxa bemila amazinyo lanxa betshisa imzimba.

Nxa isigulane sihlutshwa lufuba sikhwehlela isifuba size sibebunhlungu singelatshwa ngendlela ezitshiyeneyo singaphiwa umuthi wokunatha loba siginye amaphisi ehlisa ubuhlungu.

Kulemihlohlobo yemithi enganathwa ngumuntu okhwehlelayo. Okhwehlela engakhuphi isikhwehlela unatha umuthi ofanele lokho ukuze elapheke. Okhwehlela ekhipha isikhwehlela laye unatha umuthi owelapha ngokuqeda isikhwehlela leso.

kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa umuntu ebanjwe luphepha ekhwehlela kakhulu aphangise ayebona u dokotela ambhalele umuthi oyiwo afanele awunathe ukuze elaphe ukukhwehlela lokhu

Bakhona abantu abahlutshwa lijwabu elima lithi qha, lamafutha lingasawezwa. Ikhonake imithi egcotshwayo ,ongayibhalelwa ngudokotela elamandla okuthambisa ijwabu libe lihle.

Kulezindlela ezitshiyeneyo ukuvikela umkhuhlane wesihudo. Izindlela lezi zigoqela ukunatha amanzi lokudla ukudla okuhlanzekileyo. Kodwa ke nxa umuntu esethe wabanjwa yisihudo lesi akhona amaphilisi angawanatha amsize.

Ozwa umzimba wakhe uluma kusithi kahlale esenwaya ephuma amaqubuqubu angawazwisisiyo kuqakathekile ukuthi ayebona udokotela ngokuphangisa. Udokotela uzambhalela umuthi owokugcoba umzimba ukuze elaphe lo umkhuhlane.

Izitolo zemithi zilayo imithi eyelapha izifo ezitshiyeneyo, ukwehlisa ubuhlungu, isisu esitshilayo loba esigijimisayo, abahlutsha litshukela loba amehlo. Okumqoka yikusebenzisa imithi le kulandelwa iziqondiso eziphiweyo.

Nxa umuntu esevalakile amakhala ngenxa yomvimbano, esesehluleka lokuphefumula. Kulomuthi angawufafaza emakhaleni, amakhala akhe akhululeke, enelise ukuthi aphefumule kuhle.

Bakhona abantu abagula bebulawa yizisu. Abadala labancane. Kutholakale amawemusi engcekezeni yabo. Bangahamba esibhedlela bayabhalelwa amapilisi abangawanatha abulale amawemusi asesuswini belapheke.

Icovid yabulala abantu kabuhlungu nge nxa yokuswelakala kwemithi abezempilakahle basebenza nzima baze bazimisela ukudinga indlela yokwelapha lomkhuhlane asekhona ke amaphilizi anganathwa ngabale covid ukuze basile

I COVID yathi isidla ubhedu, kwafa abantu abanengi kakhulu umhlaba wonke. Kwelakithi sasizwa yikufutha ngomsuzwane. Emazweni aphetsheya babelokhu bezama ngendlela zonke ukuthi bathole umuthi kumbe amaphilisi awokwelapha iCOVID.

Abantwana abancane abaleminyaka emihlanu kusiya phansi, bandise ukubanjwa yimkhuhlane eminengi ejwayelekileyo. Nxa umntwana angabanjwa yikukhwehlela, kufanele ukuthi kuphangiswe adingelwe umuthi wokukhwehlela anathiswe ukuze uphepha lwehle.

Umuntu angabanjwa yisihudo kumele aphangise aye esibhedlela ayethola amaphilisi. Amanzi aletshukela lesawudo lawo ayancedisa kakhulu ngoba ayavala isihudo.

Umkhuhlane munye usungaba lendlela ezitshiyeneyo zokuwelapha. Umuntu angaphiwa umuthi anathe, kumbe aphiwe amaphilisi aginye, loba ukuphiwa umuthi wokugcoba lapho okulohlupho khona.

Imithi yokukhwehlela isebenza ngendlela ezehlukeneyo. Kulemithi eyelapha umuntu okhwehlela ekhupha isikhwehlela leminye eyelapha okhwehlela engakhiphi lutho. Kuqakathekile ukuthi isigulane sichasise kuhle umkhuhlane waso ukuze siphiwe umuthi oqondileyo.

Kulezitolo ezinengi ezithengisa imithi yokwelapha izigulane, kuleminye imithi ongayithenga nje kubeleminye imithi edinga ukuthi ubhalelwe ngudokotela ngaphandle kwalokho awuyithengiselwa.

Kulabo abahlutshwa ligazi elisilelayo emzimbeni. Kulamaphilisi abangawanatha ukwengeza igazi labo, okunye okungabancedisa yikudla isibindi loba imbhida eluhlaza tshoko.

Bakhona obaba asebelohlupho lwehloka elingasagamuli kuhle emacansini. Akhona ke amaphilisi abangawanatha abaphe amandla ukuze benze kuhle umsebenzi wemacansini belamadlabuzane.

Amaphilisi enza imisebenzi etshiyeneyo emizimbeni yezigulane. Amanye ayehlisa ubuhlungu, amanye ayehlisa ukuvuvuka, amanye njalo adiliza amahlwili egazi emzimbeni. Kuqakathekile ke ukuthi umuntu anathe amaphilisi aqondane lomkhuhlane awugulayo.

Nxa umntwana ekhwehlela kakhulu uyathengelwa umuthi wokukhwehlela kuqakathekile ukuthi nxa kumele ewunathe okwamalanga amahlanu kube njalo ukuze asile umtwana

Kubalulekile kakhulu ukuthi umntwana nxa egula aphiwe umuthi ofaneleyo, ngesikhathi esifaneleyo, langesilinganiso esiqondileyo. Lokhu kuncedisa ukubulala masinyane izibungu ezihlukumeza amabutho omzimba.

Kulabantu abathi bangagula inhliziyo zabo zibemnyama tshu behluleke ukudla. Ababongayo bangabanceda ngokubadingela amaphilisi enza bakhwabithe ukudla lokhu kuzabasiza ukuthi banathe imithi yabo bedlile ukuze isebenze kuhle.

Labo abahlutshwa lijwabu eselitshwabhana njalo selomile, balakho ukuya kubodokotela. Bababhalele amafutha abangawagcoba angenza ukuthi ijwabu labo litshombuluke njalo libe buthakathaka

Kulabanye abantu abathi bangadla inhlazi loba idobi balunywe kumbe bavuvuke kumbe nxa izihlahla zihlume baphume inkomo, isikhona imithi abangayigcoba kumbe bayinathe lamaphilisi abangawanatha nxa sebezithole bekuleso simo

Kulabo ababulawa yizisu ikhona imithi yokwelapha isisu esitshilayo kumbe esigijimisayo. Okuqakatheke kakhulu yikuthi umuntu alandele izixwayiso zikadokotela ekusebenziseni imithi le ukuze isebenze kuhle.

Ngesikathi sobusika abantu abanengi bandise ukubanjwa ngumvimbano uthole sebejuluka amakhovula emakhaleni loba sebevimbene, kulomuthi abangawu fafaza emakhaleni uqede ukujuluka lokhu lokuvimbana.

Kube lomhlangano omkhulu owelizwe lonke . Lapho owekuhlaziwa khona kabanzi ngomkhuhlane okulahlekelwa ziqondo. Kuxoxe kakhulu ngokuthi izindawo lapho okugcinwa khona izigulane zonkhuhlane lo, ukube zindawo ezikuthaza ukusila.

Abazempilakahle bazimisele kakhulu ukuxoxisana lozulu mayelana lomkhuhlane wokutshiywa zingqondo sekunanzelelwe ukuthi banengi abantu asebelahlekelwa zingqondo osekwenze kwabalemikhankaso eminengi ezama ukuncedisa bonke abathintekayo

Usane olutsha luyisipho esibalulekileyo kakhulu, esidinga ukunakekelwa ngendlela elohlonze olukhulu kakhulu, ikakhulu kwezokudla lezempilahle jikelele.

Odokotela bayazinikela emsebenzini wabo. Abantwana abancane abagula kakhulu belalisiwe esibhedlela, baphiwa isinanzo esikhulu, baze baphiwe labo doli, ukuthi babalibazise okwesikhatshana

Abafundi abancane abaqala ukuya esikolo badinga umbalisi olothando odlala labo ukuze bangabi lesizungu sabazali baqalise ukukhala bengasafuni ukuba sesikolo.

Abantwana abasakhulayo kufanele bafundiswe ngabezempilakahle ngokuziphatha kuhle lokhu kuqakathekile ikakhulu kulabo asebefike ebangeni lokuthomba lalabo asebezathomba

Umntwana osanda kuzalwa uligugu kakhulu, uyahlolwa ukuthi uphefumula kuhle, ahlolwe isisindo sakhe abesegqokiswa impahla ezikhudumalayo. Emva kwalokhu uyaphiwa unina ukuthi amunyise.

Ukudlala yindima eqakathekileyo kakhulu ekukhuleni komntwana labo abantwana abagulayo besezibhedlela balalo ilungelo lokuthi badlale nxa sebeqinaqinile, ngalokho kumele balithole ithuba lokudlala imidlalo engasoze ibalimaze kumbe ibathunuke.

Ngesikhathi icovid 19 ibhahile, kwakudingeka ukuthi abantwana bonke, abafana lama nkazana abaleminyaka elitshumi lambili kusiyaphezulu bahlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo.

Abezempilakahle babize umhlangano bezofundisa izakhamizi ngezindlela zokwenqabela umkhuhlane woqhuqho. Abadala bafundisiwe ukuthi bavale amagodi agcina amanzi basike utshani obude njalo baphiwe lamambule alemithi ukuthi bewasebenzise nxa sebelala.

Owesifazana ozithweleyo kumele akhuthalele ukuyahlolwa esibhedlela ukuthi umntwana uyaphila yini njalo ukhula kuhle yini esiswini. Kulomtshina odokotela abawubeka phezu kwesisu sokhulelweyo ukuze bezwe ukuthi inhliziyo yosane iyatshaya kuhle yini.

Odokotela bayakhuthaza ukuthi abantwana abagula besezibhedlela baphiwe labo ithuba lokudlala bangadlala imidlalo egoqela ibhola lokukhaba loba elokuqaga.

Abezempilakahle bakuleli basebenza gadalala insukuzonke ukuze bathole umuthi ozakwelapha inculaza uyiqede ngoba nanko phela isihlasele uzulu.

Umuntu oke walimala waqamuka amathambo, kuqakathekile ukuthi ekusileni kwakhe ahambe kubodokotela abelula amathambo bayemelula amathambo aqinise lemisipha bazamenzisa lemidlalo ezaqinisa lawo mathambo ukuthi enelise ukubuya ahambe futhi.

Kuqakathekile ukuthi umuntu ovelelwe yingozi yemota, mhlawumbe waqamuka unyawo athole usizo masinyane. Ngokuya kwesikhathi kudingakala ukubekezela lothando kubongikazi lapho esefunda kutsha ukuhamba.

Kuqakathekile ukuthi abantu abasebenza ndawonye, bathole ithuba lokuhlangana baxoxe ngendlela abasebenza ngayo. Mhlawumbe nxa kukhona okungahambikuhle ,baxoxe ngakho batsho lokuthi bangakulungisa njani ukuze kusebenze.

Ababulawa ngamehlo bayakhuthazwa ukuthi baye ezibhedlela bayebonana labodokotela bamehlo, babancedise ukwelapha imikhuhlane abalayo, kwesinye isikhathi kungabe kudingeka ukuthi umuntu aphalwe amehlo kumbe kudingeka ukuthi aqalise ukusebenzisa amangilazi ukuze abone ngcono.

Abantu bonke bayathakazelela kakhulu imfundiso esiyithola kwabazempilakahle mayelana lokuvikelwa kwemikhuhlane lembangela yayo kanye lokuthi imemetheka njani lokhu kwenza impilakahle yabantu igcinakale.

Abantu abasebenza ngaphansi kogatsha lwezimpilakahle, balomlando wokufundisa abantu abathetheneyo ngokuqoqwa kwezimuli ,ukuziphatha emacansini langendlela yokukhweza amathuba wokuzuza inzalo kulabo abehlulekayo.

Kuqakathekile ukuthi wonke umuntu azi isimo sakhe mayelana lomkhuhlane wengculazi, abathatheneyo bayakhuthazwa ukuthi bahambe bonke bayehlolwa ukuthi abalawo na umkhuhlane ?.Nxa belawo, bazancediswa ekilinika ukuthi baphile njani kusiyaphambili.

Impucuko esikhona ezibhedlela zakithi iyajabulisa kakhulu sekule mitshina esetshenziswa ukuhlola omama abazithweleyo imitshina le iyatshengisa ukuthi usane uhlezi njani esiswini lukhula njani njalo ngoluyini.

Bakhona abantu abasebenza kugatsha lwezempilakahle abancedisa abantu abawele ezingozini ezehlukeneyo abalahlekelwe ngamandla abo okuhamba bayabancedisa ngokubelula amathambo langezinye indlela baze benelise ukuzihambela bodwa.

Abezempilakahle bayaqhubeka befundisa abesifazana kanye labesilisa mayelana lemikhuhlane yemacansini. Bayakhuthaza bonke abathatheneyo ukuthi bathembeke, bengayi emacasini labantu abanengi abatshiyeneyo bengazivikeli.

Kubalulekile kakhulu ukuthi abongikazi abanakekela izigulane ezihlutshwa ngumkhuhlane wokutshiywa zingqondo babelothando lesineke kulezizigulani lokhu kuyazincedisa ukuthi zingazizwa zilahlekelwe kakhulu

Ngesikhathi se Covid bonke abantu ababetholakala belomkhuhlane lo babevalelwa endaweni eyodwa. Lokhu kwakuyindlela yokuvikela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki, nxa basebephiwa ukudla oweyesiyabanika wayegqoka azivale amehlo, umzimba wonke ukuze angawubambi lumkhuhlane.

Abasakhulayo abafundela ukuba ngodokotela, bayakhuthazwa ukuthi bangenza ezinye izifundo eziphathelana lomsebenzi wabo ngentengo ephansi kakhulu.

Abazali bayakhuthazwa ukuthi umntwana angagula, bamphuthumise esibhedlela, bangadondi lanxa kukhatshana . Bakhona odokotela abaqeqetshele kakhulu ukwelapha abantwana abancane.

Ugatsha lowezempilakahle luyababonga kakhulu bonke abantu abazinikelayo ukupha igazi labo kungela mbadalo ukusiza nje impilo zabanye zabantu. Lokhu kutshengisa nje ubuntu lothando njalo kutshengisa ukuthi impilo bayayiqakathekisa.

Amabutho lawo alezibhedlela zawo laboDokotela babo abangamabutho. Nxa amanye amabutho egula kumbe elimele empini, yibo abawelaphayo.

Ezibhedlela kusetshenziswa imithi etshiyeneyo, eminye yale imithi idinga ukuthi igcinwe isemqandweni ukuze isebenze kuhle, yelaphe ngendlela ekhangelelweyo.

Minengi imithi esiyisebenzisayo nxa sigula imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi uzulu akhuthazwe ukuthi imithi le kufanele ihlale khatshana lapho engasoze ifinyelelwe lula ngabantwana.

Amaphilisi aphiwa ezibhedlela, kumele asetshenziswe ngendlela okuqondiswe ngayo. Hatshi ukuthi abesesetshenziswa ngendlela ezingayisizo abesedliwa njengezidakamizwa alimaze imiphefumulo yabantu.

Uzulu uyaziswa ukuthi kulezindawo kulezindawo ezisemthethweni ezithengisa imithi yonke engabe idingwa ngulowo lalowo ogulayo. Ngokunjalo, abantu bayaziswa ukuthi bayethenga kulezizindawo hatshi kulezi ezingekho emthethweni.

Impilakahle iqakathekile kakhulu ebantwaneni abadinga ukuthi baphiwe ilambazi labo elifaneleyo elizabaqinisa imzimba lapho bephathekile bathole lemithi yabo elungele ukuthi belulame.

Kulabo ababulawa yizisu, asiphuthumeni siyefika esibhedlela singaqiniseli sisemakhaya. Udokotela uzakukutshela umuthi wokusebenzisa ukuze welapheke masinyane.

Abantu abasebenza ezitolo ezithengisa imithi balusizo kakhulu. Nxa ungela mali yokuya kudokotela ungafika kibo ubachasisele ukuthi uzwa njani. Bayakuncedisa ngoba ikhona imithi evunyelwa ukuthengiswa kungela ncwadi kadokotela.

Esibhedlela kuba lengaja ezitshiyeneyo zempilakahle ukwelatshwa kwabadala labantwana izifo zabo mama ukuhlolwa kwezifo ezitshiyeneyo ukuhlolwa lokuyelatshwa amehlo eziyelamisa lokuqoqa imuli kanye lokuthengisa imithi lamapills

Izindawo zonke ezithengisa imithi yabantu yabagulayo kufanele kubonakale ukuthi ziyalondolozwa ngendlela efaneleyo. Kufanele kube locingo oluvakayo amafasitela leminyango ibelamagedi aqinileyo ukwenzela ukuthi amasela angangeni atshontshe imithi.

Kuqakathekile ukuthi umuntu ogulayo azuze umuthi oqondileyo. Awunathe futhi ngendlela eyiyo ukuze usebenze kuhle. Abantu abanengi abanathi kuhle imithi yabo. Okwenza izifo ezibahlaselayo zingapheli.

Abantu bayagula bebulawa yizisu zibatshila zibagijimisa kumbe zilezilonda ngaphakathi olezilonda esiswini uyaphiwa amaphilisi loba imithi izilonda ziphole.

Kulemihlobohlobo yamaphilisi enganginya ngabantu abaphakathi bobuhlungu omkhulu okuqakathekileyo yikulandela iziqondiso umuntu aziphiwe ngudokotela ekusebenziseni amaphilisi la lokhu kuyanceda ukuthi amaphilisi elaphe ngendlela efakeleyo.

Nxa umuntu egula kuqakathekile ukuthi aye esibhedlela abhalelwe imithi okumele ayinathe ukuze abengcono kulabantu abathi inkolo zabo azibavumeli ukudla amaphilisi kodwa kumele bakhuthazwe ukuthi amaphilisi ayaphilisa.

Kuqakathekile ukuthi amaphilisi lemithi kutholakale lula ezitholo zemithi. Kungaswelakala kungenza kucine sekuthengiswa emigwaqweni ,lokhu kuyingozi kakhulu ngoba abantu bengathengiselwa imithi engayisiyo.

Izitolo ezithengisa imithi zifanele zibe semthethweni zilamaphepha atshengisa lokho. Le yindlela yokulandelela ukuthi zisebenza zilandela imithetho ebekwa lugatsha lwezempilakahle.

Isihudo ngumkhuhlane oyingozi kakhulu ngoba uyabulala, ubangelwa yikunatha amanzi angcolileyo loba ukudla okulengcekeza. Emakhaya izakhamizi ziyakhuthazwa ukuthi zakhe izambuzi hanthi ukusebenzisa iganga nxa zisiya ngaphandle. Nxa usubanjwe yisihudo akhona amaphilisi angakuncedisa.

Kulamakiliniki lapho okwenziwa khona izinto ezitshiyeneyo. Kuyelatshwa izigulane, kuyakhutshwa amazinyo, kuyabelethiswa omama abakhulelweyo njalo kuyathengiswa imithi etshiyeneyo.

Abezempilakahle bayakhankasa bexwayisa uzulu wonke ngezingozi zokudla izadakamizwa, kuye wonke umuntu, abancane labadala.

Kuyakhuthazwa njalo kuyabongeka ukuthi abeze mpilakahle kanye labo baba basebenze ndawonye behaza ulwazi lwemfundiso mayelana lengemvukuzane yabo baba. Lokhu kuzenza obaba basukume baye hlolwa belatshwe.

Ontanga bajabule babamanzi te, lapho bethole izifundo lokuxwayiswa ngezidakamizwa esezibulele intsha zidiliza ikusasa labo eliqhakazekileyo.

Abezempilakahle bayakhuthazwa ukuthi baqhubeke befundisa uzulu ngokuqakatheka kokuziphathakuhle emacansini. Ikakhulu ontanga ukuze bangazitholi sebelemikhuhlane yemacansini kumbe sebezithwele bengazimiselanga.

Ugaja lwezempilakahle lwenza kuhle kakhulu ngohlelo lwalo lokuncedisa omama bonke ngokwezokwelamisa kungela mbadalo kuyabongeka.

Abasakhulayo bebethe gwaqa ewolu behlangane labezempilakahle kumkhankaso wezidakamizwa baxwayiswe kakhulu ngezingozi zokudla izidakamizwa baziswa langezindlela zokuncedisa labo asebephila ngazo.

Kulomkhankaso, obubanjwe ngabogaja lwabezempikakahle. Lujonge abasakhulayo. Imininingwana ebidingakala yiminyaka yabo, ubude, isisindo, kanye lokudla abakudla emakhaya abo.

Ngemuva komkhankaso omkhulu obekhona labasakhulayo ngokuvikelwa kwengculazi bonke abaphathekileyo kulo umkhankaso bathethe izithombe. Izithombe lezi zizahlala zibakhumbuza ngemfundiso abayithole lapha.

Impilakahle lilungelo lomuntu wonke ngalokhu ke uhulumende weRwanda wananzelela ukuthi bakhona abantu abaswelayo kodwa bedinga ukuncediswa ezibhedlela wenza amacard abawasebenzisa esibhedlela njengembadalo.

Abezempilakahle baphumile basabalala bezoxoxisana lozulu ngezindlela zokuphila legcikwane lengculaza. Labo abafisayo bathole ithuba lokuthi bahlolwe ukuthi isimo sabo ngengculaza sinjani.

Kulezindawo zempilakahle lapho omama abathola khona uncedo mayelana ngoqoqa izimuli. Bayafundiswa indlela ezitshiyeneyo zokuqoqa imuli. Omama abazithweleyo labo bayathola ithuba lokuthi bahlolwe khona.

Abezempilakahle balomlandu wokupha ulwazi kwabasakhulayo mayelana lezocansi, ezengculaza lokuzithwala kwamankazana amancane, langendlela zokuvikela konke lokhu. Lokhu kuzabenza benelise ukubuyela eziqintini zabo bayefundisa abanye abasakhulayo abanjengabo.

Abakhokheli labezempilakahle eziqintini zonke zase Zimbabwe, kumele baphatheke kuhlelo lokukhankasela inani labantu abathola igcikwane lengculaza ukuthi lehle. Ngokufundisa uzulu kabanzi, abantu bazaziphatha ngcono baqaphele lumkhuhlane ongelaphekiyo.

Abezempilakahle baqoqe abasakhulayo, baqhuba umkhankaso ophathelane kakhulu lempilakahle yabobaba, egoqela imvukuzane yabobaba, ukuziphatha kwezemacansini kanye lengculaza.

Abeze mpilakahle bayakhuza wonke umuntu kanye labasakhulayo ukuthi nxa kulemi khankaso baphakame ngobunengi bayezizwela bafunde mayelana lokuzipha kuhle ukuze baphile impilo engcono.

Umphakathi ubuthe gwaqa egcekeni lezitolo abantu bexwayiswa ngabezempilakahle ngobubi bokubhema igwayi. Kuveziwe sobala ukuthi intuthu yegwayi iyangena iye emaphatshini iwavuthuze amaphaphu umuntu afe ngemvukuzane yamaphaphu. Bakhuziwe abadala ukuthi bayekele ukubhema igwayi.

Ngesikhathi iCovid isidla ubhedu ukugeza izandla kwakuqakatheke kakhulu. Wonke umuntu kwakumele ageze izandla nxa engena yiloba ngaphi. Kungaba sesikolo, esibhedlela, ezitolo kumbe lasemakhaya ethu. Lokhu kwakusenzelwa ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki.

Omama abazithweleyo bayakhuthazwa ukuthi babhalise masinya emaklinikhi loba ezibhedlela, badle ukudla okuqondileyo ukuze abantwana bakhule kuhle.

Umama olosane oluncane, kumele alumunyise luze lube leminyaka emibili. Uchago luka mama luqakathekile ngoba lulo kudla konke okulungele ukuthi umtwana omcane akhule kuhle.

Umbalisi osebenza kuhle ubonakala ngokuthandwa ngabantwabakhe. Lapho akhona, abantwana babonakala ngokubobotheka okukhulu kakhulu okuveza sobala ubudlelwano obuhle abalabo.

Zinengi izindlela zokuqoqa imuli ezingasetshenziswa ngumama. Zikhona izigojwana ezingafakwa engalweni kamama ezivikela ukuthi umama azithwale. Izigojwana lezi zingasebenza okweminyaka emithathu kusiya kwemihlanu.

Abezempilakahle bayaxwayisa abathatheneyo abafisa ukuqala izimuli .Ukuthi kuqakathekile ukunanzelela indlela abaphila ngayo .Ikakhulu ukudla abakudlayo .Bayaxwayisa njalo ukuthi ukubhema igwayi lokunatha utshwala kuyehlisa amathuba okuzithwala kowesifazana.

ukuze abantwana bakhule kuhle kumele badle ukudla okwaneleyo njalo okulungele umzimba ngalokho abazali emakhaya kumele basebenzegadalala ukuze abantwana bengalambi bacine behlaselwa yimikhuhlane

Manengi kakhulu amalanga athakazelelwayo kugatsha lwezempilakahle elinye lalelimalanga ngelokuthomba kwabankazana ngalelilanga bayafundiswa ngendlela zokuziphatha ngalesiskathi lokuthi bangazizwa beyangeka ngenxa yokuthi ukuthomba yimvelo.

Abezempilakahle bayakhuthaza abesifazana ukuthi bavakatshele emakilinika loba ezibhedlela bahlolwe izibeletho lamabele bafundiswe izindlela zokuvikela imvukuzane yesibeletho leyamabele.

Ezikolo, kulezifundo eziqakathekileyo eziphakulelwa abasakhulayo. Amankazana ayabuthaniswa. Afundiswe ngezindlela zokuziphatha kuhle. Lapha benanzelela inguquko ebakhona emizimbeni yabo, enjengokuthomba lokuphuhla.

Zinengi izindlela omama abangazisebenzisa ekuqoqeni imuli, banganatha amaphilisi avikela ukuzithwala, bangahlaba ijekiseni, bangafaka okuyizigojwana esandleni, loba okuyisigojwana okuncane okufakwa esibelethweni okuvikela ukuthi umama angazithwali.

Abantu bonke ikakhulu abasakhulayo, bayakhuthazwa ukuthi baphatheke emidlalweni ebakhona kusuku lokukhankasela ukuvikela ingculaza. Usuku lolu lubakhona mhlaka 1Mpalakazi minyaka yonke.

Kuyajabulisa ukubona umama okhulelweyo ezinika ithuba lokuyahlolwa esibhedlela . Esehloliwe uyafundiswa ngokudla okuqondileyo amele akudle okulungele yena kanye lomntwana amthweleyo.

Ukuzelula amathabo kuqakathekile kakhulu kumpilakahle yomuntu. Umuntu angenza imidlalo eyelula izandla, inyawo, kumbe umzimba wonke nje, lokhu kwenza umzimba uhlale uqinile.

Odokotela bayakhuthaza abantu bonke, kanye lalabo asebekhulile ukuthi ngemva kwesikhatshana bake banyakazise imizimba ngemidlalo etshiyeneyo ukwenzela ukuqinisa imizimba yabo kanye lamathambo. Lokhu kungaphathisa ekuvikeleni imikhuhlane eminengi.

Abenza ezemidlalo bayakhuthazwa ukuthi bangadli imithi loba amaphilisi abapha amandla ngoba lokhu kucina kubalimaza kakhulu imizimba yabo.

Nxa kusenziwa imidlalo etshiyeneyo kuqakathekile ukuthi abezempilakahle babekhona eduze, lokhu kwenza ukuthi nxa ekhona olimalayo athole ukuncediswa ngokuphangisa.

Ukuzelula amathambo kuqakathekile kakhulu kulabo abenza imidlalo etshiyeneyo enjengokugijima, ukudlala ibhola lenyawo loba elezandla. Lokhu kwenza amathambo abo aqine njalo bangabanjwa yinkantsho mahlayana.

Umuntu ozizwa angathi umzimba wakhe awuqinanga kuhle ulakho ukuthi ahambe endaweni lapho okusetshenziswa khona imitshina ukuze umuntu aqine , ulakho ukufika aphakamise insimbi kumbe agijime emtshineni kumbe njalo atshove ibhayisikili ukuze aqine.

Umuntu ogulayo esizwa ubuhlungu emhlane mhlawumbe ehlatshwe yisihlabo uyahlolwa ngomtshina ngudokotela. Abesemncedisa ngemithi efaneleyo ezelapha lokhu okumhluphayo.

Umuntu lomuntu kumele azinike ithuba lokuthi Ake elule umzimba wakhe ,Kanye loba kabili ngeviki .Lokhu kuyaphathisa kakhulu ukuthi Inhliziyo yomuntu itshaye kuhle ,ngaleyondlela kuyavikela umuntu ekuthini ahlutshwe yisifo senhliziyo.

Lapho okudlalwa khona imidlalo, ingaba ngeyabantwana besikolo loba abantu abadala. Kubalulekile ukuthi abezempilakahle labo babekhona ngamaambulensi abo lokhu kusenzelwa ukuthi umuntu angalimala baphange bamthwale ngombheda wabo omncane bamkhiphe enkundleni bayemelapha eseambulensini.

Amanzi aqakathekile kakhulu ngoba angumuthi omkhulu emzimbeni womuntu. Nxa enathwa kuhle ngendlela eqondileyo ayancedisa ukugezisa ingaphakathi yomuntu ekhipha ingcekeza.

Kulezi insuku abantu abanengi sebezinika ithuba lokwelula amathambo nsuku zonke ukuze baqine. Lokhu kuyakhuthazwa kakhulu kulabo abasebenza kakhulu behlezi. Kuyavikela ukuthi umgogodla ungabi buhlungu.

Nxa umuntu ebulawa ngamadolo, ebuhlungu njalo evuvuka uyakhuthazwa ukuthi athobe ngamanzi alilitshe aqandayo, lokho kuyancedisa kakhulu ukwehlisa ukuvuvuka.

Lanxa umnewethu ubesalwisa ukuvula amehlo, umabona kude omncane obeseduze lombheda wakhe esibhedlela ubesevele watshengisa ukuthi yena usebangwa lezibi usezihambela.

Umuntu wonke onguDokotela uba lezincediso ezenza umsebenzi wakhe ubelula. Ubalomtshina awugaxa entanyeni awusebenzisa ukuzwa ukuthi inhliziyo itshaya kuhle na. Ubalogwalo losiba njalo okokubhala konke akubonayo lapha ehlola isigulane.

Kulogatsha lwezempilakahle olukhangela umhlaba wonke luyanceda kakhulu, ikakhulu kuzwekazi leAfrica luyapha amaphilisi luncedise lange mikhankaso eminengi eyokuvikela imikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Izigulani ezigula kakhulu zilendawo lapha ezilaliswa khona esibhedlela indawo le ilemitshina eminengi ehlola izinto ezitsheyeneyo lapha omongikazi labo dokotela basebenza nzima behlola njalo benakekela lezi izigulani

Kulezi insuku minengi imitshina esisetshenziswa ezibhedlela. Iyasetshenziswa ukuhlola imikhuhlane ehlupha abantu. Impumela yakhona iyatshengiswa kumabona kude omncane.

Abantu abanengi bayakholwa emandleni okwelapha kwemithi yesintu amahlamvu enzala amatsha ungawaxhwathisa emanzini ubusunatha amanzi akhona njenge tiye uyelapha isihlabo.

Izihlahla zesintu ziyimithi iqakathekileyo kakhulu eyayi setshenziswa ngokhokho ku dala lakhathesi lokhu isebenza ngendlela ezitshiyeneyo .Abanye basebenzisa amahlamvu abanye basebenzisa impande abanye njalo basebenzisa amaxolo ezihlahla lezo njengemithi.

Zinengi izihlahla zesintu ezilamandla okwelapha isiringa laso yisihlahla esilamandla okwelapha izifo ezitshiyeneyo ezigoqela ukukhwehlela, isisu kanye lokugezisa isibeletho.

Izihlahla zesintu zilokhu zizuza udumo ngamandla ngoba ziyasebenza kakhulu ekwelapheni izifo ungakhangela umthwentwe uyelapha izilonda konke lamalonda

Abantu abanengi abahlala emaphandleni basabambelele kakhulu ekwelapheni ngemithi yesintu. Abanengi babo bangagula kulokuthi baphuthume baye eklinikhi kumbe esibhedlela badinga izihlahla ezinjengomsuzwane bafuthe kumbe isihaqa banathe ukuze belapheke.

Ezinye izihlahla zila mahlamvu alamandla awokwelapha inyongo ungaxhwathisa amahlamvu azo unathe amanzi akhona njengo hololo inyongo iyaphela ithi du.

Icena yisihlahlakazana eselaphayo ikakhulu imikhuhlane ebakhona enkukhwini. Liyasebenza njalo ukwenza amafutha okugcoba omzimba ijwabu libelihle libebutshelezi.

Nxa usuthe wagula, waya esibhedlela waphiwa amaphilisi, anathe ngendlela oqondiswe ngayo ukuze ululame usile masinyane.

Icena liyaphathisa kakhulu ekuhlambululeni ijwabu eselingaselihle. Ungagcoba amafutha alecena ijwabu lakho selitshwabhene liyatshombuluka libe lihle licwebezele.

Bakhona abantu abangathandiyo ukubonakala ukuguga lanxa sebekhulile. Ngalokho balomuthi abawudlayo owenza ukuthi ijwabu labo lingatshwabhani litshengise ukuluphala.

Imithi yesintu isetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo , kusiya ngokuthi kwelatshwa sifo bani. Eminye konyiswa amahlamvu ezihlahla, acholwe abeyimpuphu, afakwe elambazini. Eminye njalo kuthathwa impande zifakwe emanzini okwensuku besekunathwa.

Minengi imihlobo yamagcobo asetshenziswa ikakhulu ngomama ukuthi babe lejwabu elihle elibuthakathaka njalo elibutshelezi. Amafutha la ayaqeda njalo ukutshwabhana kwejwabu.

Kulabantu abalohlupho lwejwabu elomayo ufice umuntu esiba mhlophe nke ngomdlopha ingathi kagcobanga amafutha esephephukile akhona ke amafutha aphekwa ngechena layo ungawagcoba ijwabu lihle lithambe likhangeleke.

Icena lenza umsebenzi oqakathekileyo kakhulu ekwelapheni lekuvikeleni imikhuhlane. Ingcitshi kwezempilakahle sezithethe icena zenza amaphilisi okuqinisa amasotsha omzimba

Izihlahla yimithi eqakatheke kakhulu esintwini nxa umuntu ekhwehlela kakhulu isifuba sibuhlungu ekhipha isikhwehlela kungaxhwathiswa amahlamvu esihlahla esithize kuhlanganiswe le jinja besekufakwa uluju kugoqozwe anatha kukhudumala umuthi lo uyaqeda ukukhwehlela .

kulemithi etshiyenenyo esetshenziswa ngomama abalenwele eziqamukayo loba eziphelayo nxa inwele ziqamuka loba ziphela umuntu angazigeza ngomuthi oyenziwa ngechena ichena liyaqinisa inwele zihlume zikhule kuhle

Abantwana nxa bekhula badinga ukudla okulungele umzimba kodwa ngenxa yokugula kwezinye izikhathi abenelisi ukuthi badle kuhle akhona amaphilisi abangawaphiwa ngezikhathi ezinje ancedisa ukuthi imizimba yabo ikhule kuhle.

Ikhona imithi lamafutha enziwa ngecena ,icena liyasebenza kakhulu ekuvuseleleni ijwabu eselitshwabhene ungagcoba ngamafutha la ijwabu liyavuka lithi khwatshu libe butshelezi libe lihle.

Ngenxa yekunanzelela usizo lwemithi yesintu abezempilakahle labo sebehlanganisa ke isintu lesikhiwa ngoba nanku phela kulamaphilisi asesenziwa ngemithi yesintu lemithi ngokunjalo.

Abalii abanengi sebenanzelele indima enkulu edlalwa licena ekwelapheni izifuyo ngalokho bahlangene befundisa indlela zokuli sebenzisa icena leli

Abantu abanengi sebenanzelele uncedo lwemithi yesintu , ngenxa yokuthi isijwayeleke kakhulu layo isifakwa emagabheni njengemithi yesikhiwa ithengiswe nje egcekeni.

Minengi imithi yesintu encedisa kakhulu ukwelapha izifo ezitshiyeneyo imoringa ngomunye umuthi oncedisa kakhulu kulabo abagulayo iyacholwa ibeyimpuphu inathwe etiyeni iyehlisa itshukela njalo iyaqinisa kakhulu amasotsha omzimba.

Intanga zepopo ziqakathekile kakhulu ekwelapheni ngesintu. Ziyonyiswa zicholwe zifakwe ekudleni, kumbe zidliwe nje zinjalo. Ziyanceda kakhulu ukwehlisa itshukela.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo. Iyasebenza sibili ngoba eminye yayo iyasetshenziswa ukwenza imithi yesikhiwa esiyithola isingamaphilisi loba amajekiseni.

Esintwini kulezihlahlakazana ezinengi ezibalulekileyo ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo ebalisa uphepha lengubhane phakathi kweminye eminengi.

lmithi yesintu iyaqakathekiswa kakhulu ngabantu abansundu. lmithi le isebenza ngendlela ezitshiyeneyo kuleminye imithi okusetshenziswa amahlamvu ezihlahla kube leminye imithi okusetshenziswa amaxolo kuthi eminye kusetshenziswe impande zezihlahlana lezi ukuze abantu belapheke.

Umuntu uyilokhu ayikho khona ngenxa yokudla akudlayo. Ukudla ukudla okulezilimo eziluhlaza ezinjengekhabitshi, kuyanceda kakhulu ngoba kuqinisa amasotsha omzimba singaphongubanjwa yimikhuhlane lula nje. Ikhabitshi ilungile kakhulu ingadliwa lanxa iluhlaza.

Izihlahla zesintu ezinengi ziyi kudla ziphinde zibe yimithi yokwelapha isihlahla lesi siyadliwa ziyaphathisa njalo nxa ilihlo lithe laphandlwa libilebile uyathatha amaluba esihlahla lesi ufake elihlweni liyaphola.

Zinengi izihlahla ezihlonitshwayo ngenxa yendlela ezelapha ngayo amahlamvu emoringa engawonyiswa acholwe abe yimpuphu ayaphathisa kakhulu ekwelapheni itshukela kumbe ibp umuthi lo ungafakwa etiyeni unathwe

Imithi yesintu izahlala ikhona, ngoba iluncedo kakhulu kumthwakazi. Isihlahlana lesi, siyelapha umkhuhlane wamehlo abomvu, loba asedubuke umsipha. Ungachola amahlamvu aso, ubusuthontisela umhluzi wakhona elihlweni, liyaphola.

Banengi abantu bakithi abalokhe besakholelwa emasikweni akithi abansundu kungaba lomkhuhlane ongazwisisekiyo ekhaya bayaphuma beye ezinyangeni beyedinga umuthi wokuyelapha

Izihlahla zemvelo ziligugu kithi abensundu ngoba ziyelapha. Ugagu ngesinye sezihlahla esincedayo ekwelapheni. Siyelapha izifo ezigoqela ukukhwehlela, uphepha loqhuqho.

izihlahla ziyimpilo ngoba ziyaphilisa ngokwelapha amahlamvu wesihlahla sexakuxaku alusizo ngoba ayelapha udenda angafakwa okwesikhatshana emanzini ogulayo ebesenatha asizakale

Kukhona ukudla okungadliwa ngumama ozithweleyo kuphenduke kube yitshefu emzimbeni wakhe. Kumenze ahelwe isikhathi singakafiki. Nxa sekwenzakale into enjalo kulesihlahlana ezingasetshenziswa ukusiza umama lo. Kuyathathwa amanzi aso afakwe emanzini abesethatha kathathu ngelanga, amalanga amahlanu uyasizakala.

Owesifazane obulawa yingumbane angathatha amaxolo omganu awawomise awagige abesefaka kulambazi adle kumbe ethathe amaxolo amanzi efake emanzi ebesenatha amanzi lawa azayabopha ngaphakathi ingumbane iphele.

Imithi yesintu ilamandla kakhulu. Ngoba abayisebenzisayo bayasila. Nxa umuntu ehlutshwa yimikhuhlane enjenge covid19, loba uphepha, angafutha ngomsuzwane uyabangcono lakhulu.

Okhokho bethu babeselapha kakhulu ngezihlahla Umntwana wayethi angaphikika izilonda bathathe imithi wesintu bahlikihlele zilondeni izilonda zaziphola masinyane.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu ngoba iyelapha ohlutshwa yizibungu esiswini loba umungula ulakho ukusebenzisa isihlahlana lesi ukuze elapheke angafaka amahlamvu emanzini atshisayo okwesikhatshana abesenatha okwamalanga ambalwa.

zinengi izihlahla zesintu eziphathisa omama labobaba imoringa iyancedisa ukwehlisa ukuhlukuluzeka komzimba ngenxa yokuvaleka ukuya esikhathini kubomama kubo baba iyancedisa ukuvikela imvukuzane yabobaba

Minengi imithi yesintu esetshenziswa ukwelapha izifo ezithize. Obulawa lizinyo angalelapha ngentume loba impande zamaluba athize atshiyeneyo.

Kulezihlahla ezisetshenziswa ukwelapha abantu ababulawa ngamehlo. Abalembonya, abalamehlo alumayo, amehlo abuhlungu lamehlo ahlengezela inyembezi. Izihlahla lezi kusetshenziswa amahlamvu azo, ayacholwa umhluzi wakhona ubusuthelwa kancane kancane emehlweni.

Esintwini sakithi, usane lungazalwa luyetheswa inkanda ngezihlahla .Imithi le iyagcotshwa umtwana enkanda kumbe athunqinselwe ngayo.

Icena lingumuthi omkhulu kakhulu ebantwini lezinyamazaneni. Nxa inkukhu zigula zihuda loba zibulawa ngamehlo, ungasika icena ulifake emanzini zinathe ziyasila masinyane.

Zinengi indlela zokwelapha ufuba ngesintu sakithi. Abanye bayathatha amahlamvu ezihlahlana bawachole, bawaxhwathise emanzini besebenathisa umuntu ogulayo. Abanye njalo bayagebha impande zezihlahlana lezi bazixhwathise njalo besebenathisa umuntu okhwehlelayo elapheke.

Esintwini kuya setshenziswa izihlahla njengemithi. Zikhona izihlahla okuthathwa amahlamvu azo atshiswe acholwe abengumlotha ubusuthathwa umlotha ugcotshwe lapho umuntu ephuke khona lokhu kuyancedisa ukuthi amathambo ahlangane.

Izihlahla zesintu ziqakathekile kakhulu ekwelapheni imikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Ezinye izihlahla zelapha isisu, ezinye zelaphe izinyo, ezinye njalo zilakho ukuthi zelaphe izilonda.

Ikhona imithi yesintu encedisa ukwelapha kumbe ukugezisa isibeletho, owesifazana ofisa ukugezisa isibeletho nxa simhlupha uyaxhwathisa amahlamvu emanzini anathe anganatha kabili ngelanga ekuseni lantambama ukuze elapheke.

Imithi yesintu minengi iyehlukene njalo yelapha izifo ezitshiyeneyo. Kulezihlahla okuthathwa amahlamvu azo acholwe loba agigwe besekusetshenziswa umhluzi wakhona ukwelapha ngawo njengomhlafutho.

Isihaqa ngumuthi wesintu ojwayelekileyo kakhulu. Siyasetshenziswa nxa umuntu ebulawa yisisu loba yinyongo. Uyathatha amaxolo aso, ufake emanzini, ubusunatha, ukuze welapheke.

Imithi yesintu idinga ulwazi olukhulu kakhulu ngayo ,lokhu kungenza ukuthi kwehlise amathuba okusebenzisa izihlahla ezingayisizo ezingaba yitshefu ebantwini.

Kulezihlahla ezivame ukusetshenziswa ukwelapha umuntu otshaywa likhanda. Nxa utshaywa likhanda uyaxhwathisa amahlamvu esihlahlana lesi ubusufutha ngawo, liyabangcono ikhanda welapheke.